Abalunnyanja oba abavubi bali ku maato nga bali ku nnyanja, omu ataddeko akakoofiira aka langi eya kyenvu era ng'akutte n'enkasi, abalala batudde amaato galiwo ag'enjawulo. Buli omu ng'atudde mu lyato.

Enjuki zikuŋŋaanidde wamu ku kumuzi ku ku enjuki zikuŋŋaanidde wamu nga ziri mu kukuŋŋaanya omubisi gwazo zonna zeerembese ku kiyumba kyazo.

Enjuki zikuŋŋaanidde wamu zirina kkala eya kyenvu eri ku... ku mutwe gwako kuliko kkala eya kyenvu wano kabi ku kibina kyazo zirina ebikuubo ebya kyenvu n'ebiddugavu. We ziri waliwo langi eya kiragala, eno ku mabbali waliyo ekibaawo ekya kyenvu.

Omwana omuwala ayimiridde ng'ayambadde ekiteeteeyi ekimyufu ne sikaati ate emabega we waliyo abasajja abatudde ku katebe omu ng'ayambadde entalabuusi mu maaso gaabwe waliwo omwana omulenzi abayitako bagezaako ommukwatako ate waliwo akapande aka Mobile Money mu maaso g'abo abasajja ne ku bbali yaabwe waliyo emmo ppikippiki ng'etu ttaddeko amatooke.